inshuraansiin wanti tokko yookaan yeroo bade bakka isaa bu'ee naankanfala jedhe baankiin tokko ykn dhaabanni tokko kan wabummaa itti seenu

inshuraansi jecuun baankolenst dhaableen unfa hantoota yeroo rakkoo fakkanyaf faayariifne iskonkolaataa wantoota ga kaninshuraansi galanii

Appii gosa gara garaati. Tokko appii bilbilaa appii intarnetii appii tele.

asgabbii gabaa'ee gutnii bguddugalli gabaa biyya keessatti amma amma jiru kan irratti garran baay'ee dabalee argamuudha jedhe

dhiheesi waan ummataa kan jedham okko dheensii meeshaalee garagaraa huumanni fara kallaftanis kayyaal kallatiidan gamagabaatti tokko dhiyeessi duraalet duraaleeta'u dandu'

deessii humman iseenyaa baayyootti rakka dukeessaa fi furamuu qabu keessaa tokko ieessii tajaajimu sha'an jaanbi'fni keessatti rakkoo hamaa ta'ee argamee kurtu

Uummanni biyya keenyaa rakkoo dhiheesii ummataa wal qabatu baay'ee dararamaa fi rakkachaa kan jirudha. Mootummaan gama kana dhiheesii uummataa dhiheessu keessatti gahee guddaa taphachuutu irraa eegama.

Giddugallii gabaa walitti hidhamiinsa gabaa daraan nidabala.

aabikana bayeraa narana namoota lanjeettii waabarreessa aadubbisubufi waantooto tako gara garbaala

Namoonni tokko tokko sochii qaamaa yookiin ispoortii, qoricha uumamaa dhiphina damdamachuuf gargaaru jechuudhaanillee ni waamu. Kanaafuu ispoortii hojjechuun gahee guddaa qaba. Yookiin sammuu keenyaaf immoo bu'aa guddaa qaba jechuudha.

namooni jaggeettii waa dubbisai garreessu hin qabnu haabitti gadaam qabu sababiin aa yeroo amaa burjaasestooni baay'ee burjaajessaa jeroo amti fallattii hin taanaa ummatatoonii isa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

maapiin biyyageenyaa hin beekgamu faaydaa guddaa ra olaanji maroo male yeroo ammo baankolen dorbamiisaanii camsachu kusa maappitee kiar fidanii kirndamuu faaydaa guddaa maapii qabu

infuraansii faayidaa ie guddaa yeroo han toonne garagaraa noomuudada akqabummaa isaa saffisiif ummaa dara akkoo wan keessa jedu in gade

Inshuraansiiwwan jiran keessa inshuraansii baay'ee gatii madaalawaadhaan ummata biratti dhaqqabummaa isaa saffisiisun beekamu keessa tokko baankii siinqee inshuraansii jedhama.

mana hinjireenya gatii madaara waaxee ummata bira kaqxabaale

ilimi namaa dandeettii waa yaadu waa dubbisuu waa beeksisuu ta'ee wan gosa gara garaa biyyadama firisatti waahi'ii jiran guddatti firisatti moonni raadiyaasi inaajara yeroo hundaa baangete deeleenaasirai aabbii isaan sirritti balise

dabeenya lakaa keessa akkan laalafa qonnaa yawuudhaana humaanikeenya baarzanciin daaggeekaanishaan qonnaa ratti abobeena kanaafoo lafa qannaa umaani keenya sarratti itti fayyaa

xiinsi wanumataa keessaa inni biraa fi inni guddaan isi hayaajila dhageeyyachi fi sajalnagejjinaa humna nagiinyaa kabachiisuu fi haayadaa guddaara

Aappii keessaa Aappiii faayidaa guddaa baankiidhaaf qabu yoo jira. Tokko koodii QR dha. QR namni kamiiyyuu yeroo fayyadamu kallattiidhaan waan fayyadamu sana kallattiidhaan ''dippooziitii'' yookaan waan maamila isaaf qoodudha.

informeshiin jireenya maataa ofii foyyesuu kessattii gahee guddaa qabaa

maallaqa harka arkaa qabaachi faaydaa isaa miidhaasa sabeenisaa balaa heddufnaam isaa qiram

namni tokko qaben investiimantii isaa sirritti baballiffutuu fi laka ga aansee qotuudhan industiriiwwan gara garaati paarkiiwwan garagare kaalota sirritti mjatoo ta'anii ka

tillee gedduga iyyakeenya keessatti baay'ee kan beeqamuu fi namoonni baay'een illee geddu gataga baakniitti kan itti aftayyadaem akkasumas huumanni jireenya isaa itti hoyyoachaae

Namni kamiiyyu iddoo tokko gara tokkoo yeroo socho'an mana isaa taa'ee taa'ee kan ibsaa kan bishaanii kan tajaajila maal iddoo tokko gara iddoo tajaaajilama.

namni dhuunfadhaanis ta'ee magaa dhaabbata issaat in ziqeessachuudhafi saanba'an kitti eroolhe boondiiwwan kanaa jechii fassiin isaa mucqameessaa

dhiyeesi ummataa kan jedhamu dhaabbanniyookiin mootummaan tokko hojii tajaajila ummataatti fooyyessoof tajaajila inni dhiyeessuudha

qakneenya wala investe mantii jechuun lakka tokko walitti dhaansanii roo kotanii fi waan qotansan irratti kuduraafii madulaalee huntoo ta kosoata garab naan eexis ta'ee hunto tokko tagaramira kan eddoo tokkotti facaafamu

dhugola gabaayechuun baka bittaafii bur meeshaalii mibraalii hurraaluu huntootti garagaraa iddoo itti bittaafii burguttaan itti raawutan

biyyi qabinya lafaa guddaa hoyyadanaar ti ittigaa'u ittigaafatamaafhe daran abalisaa jira laka tiqkoo kabate wanniin jireenya burquddoodhan atumaa laabatiin keessaa biyyi hin diifhettu

biyyoon guddatan habbii iintarneet baankiin iraitan baankirtaa jedhamu kan haala gaariin itti fayyadaman

Qabeenya lafaa yeroo ammaa kallattii hundumaan ummanni qabeenyaa lafaa isarraa mamaan jira. Sababiin isaa kallattiin isaarratti kallattii mootummaan investimentii jechuudhaan lafa industirii gadaam ummataa

ii egaenya keessatti namooni baay'een abbiisaana yeroobaaa baran ci barayan ko daabbii bilyilu

Qabeenyi lafaa faayidaa guddaa qaba.

dheessii humataa keessaa iinii tokkoo adajaajiilaa waasummaaa xajaajiilaa waasummaa jalattii wantolni nuti ilaalu keesii bishaanii deessiihumna ibsaa turani raanuutu.

biyya keenya keessatti inshuraansii gosoota gara garaati jira tokko inshuraansii konkolaata hi manaa fi inshuraansii gamowwan adda addaa yeroo faayireesi kan jedhan doo kandi gaanje'e baankiin bartubeeta

basrata inshoraansii keessa tokkonm mla inshoraansi malaa nami tpa kaxasaa biyya keessaa b araluta akkicta qurdina sorisaa mate tarabina inshoraansii yakaan inshoraansii malaakma haala salaatii iyyaalla mm

Baballachuu magaalaa: baballachuu manneen jireenyaa, saamamuu qabeenyaa lafaa irratti dhiibbaa guddaa uuma.

Giddugalli gabaa jireenya maatii kamuu keessatti ga'ee guddaati namni kamuu waan qabu hidhatee gurguratee ni gala kanaafiyyuu giddugalli gabaa faayidaa guddaa qaba.

biyyii qabeenya lakaafatiin afriikaa irraa sadaakka tokkofaaraat argaamu etiiyoophiyaadha etiiyoophiyaan garuu qabeenya lafaashee haala gaariin ta'een fayyadamaaniruu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

abbeen bifestooriiti ta'en bifaabtiseye bilbila keenya gatiisa caannuu yokaan isata

mallaqna yarkaa robaayii makatas warroota lalzalaa banam fi waroota baratoota naata baratoota ajidhim

insoraansii riiskii handa tokko irsoo keessa dumeta baankiin kamuu manasta'ee konkolaataa yeroo qabadii idii liqeessu inshuraansii galchisii suu qabe

giddugalli gabaa iddoo namoonni kaallattii afran irraa kan bittaa fii gurgurtaa isaanii itti adeemsifatanii fi waan qaban itti gurguratiidha.

akenan bawantii bnti keessaa tipayarodaan bondii dheeraa isa aa boontii kana jara isantoana durata maalaaka harka saa irraa jiru sudesti a gembu

Yeroo ammaa ispoortiin madda bashannanaaf nama tajaajilaa jira. Keessattuu ispoortii akka kubbaa saaphanaa fi kubbaa miilaa namoonni baay'een akka bashannanaatti itti gargaaramaa jiru.

sotoota dhiheessii wanta isaa tokkof dhiheessii bishaanii dhiheessii ubat bukaraati dhiheessi nyaataa dhiheessii amsa amma ibsaa dhiheessii fayyaa kanaa kana fakkaataae

qabeenya laawwan manneen jireenyaa jastan dhaabbileen garaa gara lafa tokkoksbdhan manneen jireenyaa waan babbareedu cagu suupaawwan mana jireenyaa hooteel akkasumaas riil isteetiwwan babbareera waan irratti jar

giddugalli gabaa yeroo jennu ogummaaa gabaa fooyyesuu keessatti ga'ee guddaa ta'a. akkasumas rakkoo ummataa keessatti jiru furuudhaaf ga'ee guddaa ni taphata.

Keessiin uumataa jaran yoo dabaadha ummannis wanta qabhaala salbaan gaba gabaattidhaa fa'iisu asgabbeessu gabaa keessai geebdaataba.

biyya keenya ss mnxiqabaxamanjiru mama tkkr j stt yokan qabeenya lafa jrenya hondmnmi tiko yeroobitu maalaq arka sjidmu kana babelu iji gun sk nam msm jrama immisma gdna lubbacu

gaddigolli gabaa caarraa hojii ni'aon haalumaa kanaanis namoota baayyedhaan caarraa hojii halagakaa wanta qabanimaa haala gaalqaaqguraat beebutunye

Ispoortii jechuun qaama bifa qindaa'aa ta'een dorgommii taphaan gaggeeffamuu fi seera fi dambii mataa isaa kan qabuudha. Akkasumas ispoortiin faayidaa gahuumsa qaamaaf gahee olaanaa qaba.

biyya keenya keessatti qabenya lafafi manneen jireenyaa yeroodha gara yerootti baaya'achaa jiru mootummaanis harka keessa qabachuudhan irasitoon gara garaa jechaakoodha yeroodha gara yerootti baay'ate

qabeenya lafaa jechuun qabeenyaa nama dhuunfaa yookaan qabeenya harka mootummaatti yookaan miti mootummaatti galmaa'ee kan argamuudha.

dhabiinalafaknaa wan jileenyaan saba bakanaan uummanni laafsaa dhabee waan irra jaraatutabai maanlaqni yeroo dhageenamus isa gabuudan dattabe uumanni yeroo ammaa kallattiin istayaal kallattiin karaa irraatti baatestiraca

n yeroo baaee hafti hin fayyada ibaanki fayyadan roo baayeeroo fayyadan ka maallaqa saynaa tokko raanr gama tokkomaa angeessi qilleensuma irrattihiu yeroo kanama dimma nama barbaacu duuniya gar naasiyan yrobaa maallaqa akmoo gamitiii fayyada

qabinya lafaa keessatti namni toffa yobaanan ba'an toffa yeroo dhaalaan abbaairraa gara baatti abbarragramat marraa gara julletti akkasuma yeroo jeru dhalootaa gara dhalootitti kan darbaade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

giddugala gabaa jechuun namni tokko maasii isaa irratti ykn lafa maasii isaa irratti waan tokko oomishee gatii madaalaawaan iddoo inni itti gurgurachuu danda'udha

saba rakkoo manneen jireenyaa bi' ummanni fieesaa raabadaanaa jiru mootummaan eesaan raa buqasudhan baasaa lafaa mraasatti kenneef hallattiin anakalakasaan raakaan bochaa jira

akkenya boondii wan isaisa akkofakkenya boondii lafaa boondii dheeraa isa jedhamani boondii dheera laalu dandae maashinaariiwa gara garaa aluu danda ffa mana jireena in2affa manan g

qabeeny alabaayattin markamootan maayaafam katigalmaay fan diruu tako ijaarsaaf kireeffannaa huntoota gagarefanna

assinmmataa hinagdee uufaas ta'ee inagde hawwaasumaa gaba hundaan jiru buruudha yatti madaalawaadhu tajaajiduu keessatti geeolaanaa kaba

Tajaajila mootummaan ummataaf kennu keessa inni biraa tajaajila barnootaa. tajaajila barnootaa keessatti yuunivarsitiiwwan naannolee garagaraa irratti ijaaruudhaan mootummaan ummata fayyada.

dhiyeesin uummataa dhiyeesii nama dhunfaa yokn dhaabbata tokko kan oto soontaan dhiyeesii hawaas hunda garansa ta'e bifa walqqa ta'een hanga innamu

mishiraansii busaroo isaan geetti kabu firaansibayyaa firaansimi yokaanabaababare misharaansi kayyaa hintootta garagadaati